shishombehe shilayi shileyi shiliwo nibisaala hundulo bashombehela kamatafari hungachi bashikulila kamatihula shishombehe shino shafana ikanisa yesi besayilamu oba lisayilo

Shishibbo shibotokelele bashinaba ni zilangi zenjawulo ziwanga, zi'mbesemu, za nabinzali ni zimali ni zizindi Ishibbo shino shili shibambali.

imotokha bakisutile kimipila kyenyuma inyuma wayo waliyo imotokha ikindi yesi bakirerekho khungaki ilikhunina oba ilikhururakho ukhwama khumotokha isi basutile kimipila kyeburangisi mungaki.

Abantu bali khundulo khwe kametsi oba inyantsa bali nikamaato kali kundulo, abandi bali mumetsi mumaato khundulo khwe kametsi khulikho tsinzu tsesi bombekhela bunyasi ni kamabati batsimaala busa batsombekhela bisaala.

umusaani ali mulyato alihuloba tsinyeni wemile enyene ali akari wekametsi kamakali kamene shishisisa shewe shabonehele mumetsi luwande luno

Gumukono gwe kakobe oba buyusi gwasiduwile mungajji. Inyuma wegumukono guno waliyo bunyasi bubwomu ni bubundi ubukali bubwomu da.

bitima byetsimotoha bibili bili inyuma wetsimotoha tsitsindi tsili iburangisi tsili hutima, aburangisi waliyo tsintsu ni lugudo isibahombeha nikolasi ta hundulo huliho kyimyuma kyikyiwamba tsimotoha tsaloba hukwa imwalo ta

umukhasi akwarire tsinanga tsimali ni tsingato wekhale alikhuamba khukombyuta lwatayi aliwo indebe iyagurini inzu isi ekhalemo wakiombekhela tsindabilo.

Bulalo bubofu bwesi zimotoka nibabantu bambukilako ukwama kulukongo lyadani kugobola kulukongo lweno. Kuliko ni zimotoka zili kukwambukilako sawa zi.

Ebu busima bumali, busima bumali buli, handulo haliwo kamabele atee busima buno bumali buli muchibo bashibuwa ni zilangi zenjawulo

tsiwaya tsisi bana basawo barambisa tsili muhono kwomusawo wasutile imasiki yesi babimba imunwa wakwarire havela mungono wakwarire inanga iwanga

bachelema babili nimwana mutwela betyuhile tsipafu tsilimu kumuyehe basambile asi bali huchenda batsa hundulo hwabwe huliho chimiyehe nibisaala bibyomu byesi baremaho

Umundu wakwarire inanga iwanga ali khukhwesa luwutsi are mushalani anabe tsinanga oba kyimisweta kyesi babandu bakwara weshingilisha imbewo.

Zisolo zibili izilimo buwanga ni.. zizilimo jimisitale jimiwanga ni jimimali. Ndwena inkulu ijindi injeke, shimanyisa ndwena mayi uwejindi

Gubizi gwe mujewa gwafukamile nibigele bibili ibutangisi guli ni zinziga imunwa gulikuwunya kwiswa. Guliko ubwoya kumugongo bwagwa zimpande ni zimpande gwatalile gumatu.

Buyuusi wasamire mukhanwa walekhele kameeno ibulafu wawambile khu Shisokya shilala wekhale khu shindi ali mu mirembe kyewe wekhaale mu bisaala mu shitsakha.